Uuna omvula yaloka ,omeya etaga talama pomahala gayoolokathana ngaashi nenge omoondama, ihe kamunasha iinamwenyo ndyoka tayi vulu okukala mo, Aantu ohaya vulu wo okukonga oohi ndhiya onshona opo yedhi mune yoyene. Taya tula mo oohi momadhiya nenge moondama tadhi tulilwa mo niikulya, dho tadhi valathana dhininge odhindji.

Uuna aantu yahala okukuna iimeno yawo ohaya pulula nenge yafule, opo yatulemo oonkenya ndhoka nenge oontanga ndhi yahala okukuna dhiye mevi dho dhi vule okumena yo taya tile po omeya dhimene nawa.

Moshilongo shino Namibia omuna omahala ga yoolokathana, gamwe ogena evi lyomamanya, opuna omahala ngoka puna iihwa oyindji nenge iimeno oyindji nomwiidhi po kapunasha iinamwenyo po opuna omahala ngoka haga mono omeya ogendji po opena ngo haga mono omvula oshona.

Uuna omvula ya loka omeya ohaga kunguluka gu uka komahala ga yoolokathana. Hoka haga kala ga talama ngaashi komithima, komilonga, koondama nosho wo kiikweyo.

Moshilongo shetu Namibia omuna iiyenditho yayoolokathana yimwe ohayi ende pevi, yimwe oombyoka hayi ende pombanda nenge mewangandjo, yimwe ohayi ende momeya, onkene oopate odha yoolokathana.

MoNamibia otuna mo efuta moka muna iinamwenyo oyindji, yimwe wo ohayi yimo owala nelalakano okuka dhana omeya nenge okuka tuka momeya uuna yuuvite uupyu, opo yi talalelwe ihe oku kala kwawo ohayi kala kombanda yevi nenge komiti.

Iimeno opo yi koke nawa, oyina oku kala ya mona omeya ga gwana. Ngele omvula oya loko nenge kaa yiko nawa, iimeno itayi mene nawa, onkene aantu ohaya kongo omadhiladhilo goku tekela iimeno nomeya, taga zi koopomba nenge taya ka teka omeya komadhiya nenge kehe mpoka puna omeya pevi, ya tekele momapya iimeno yi mene nawa.

Omukulu gwonale okwa tile: " kehe omukuluntu okwali okanona" onkene okwa eta eyeletumbulo ndono tali ti: "kayuhwena hadhela nyoko, nyoko onale e ku hadhele" oshoka kehe omuntu sho wali omushona meme goye okwali hekuhadhele. Manga efuma inaali ninga enene olyali okavolovolo.

Pamuthigululwakalo gwoshiwambo aantu ohaya longo momapya. Uuna aantu ya longo momapya ohaya kunu mo iimeno yawo ya yoolokathana. Ohaya kunumo omahangu ,omakunde, omapungu, oofukwa nomanuwa pwaambyono ihe ngele pwazi shimwe shalongwa oshindji ohashi vulu oku tulwapo shi landithwepo mo muvule okumonika iimaliwa tayi vulu woo oku oku pulula.

Oonzo dhomeya moNamibia odhilimo odhindji, dhimwe oodhoka mpoka hapuningwa olusheno nokunwa iinamwenyo nokutekela woo iimeno.

Iinamwenyo oyindji kombanda yevi ohayi napa omwiidhi uuna omvula ya loka, nuuna omvula inaayi loka nawa ohayi kala ya sa ondjala nohayi pewa omwiidhi nenge iihenguti mbyoka hayi tetwa momapya ngele aantu ya mana okulonga.

Kombanda yevi okuna omahala ga yoolokathana okuna wo mpoka puna evi lyina omawe omashona ,opuna mpoka evi lyina oondundu nenge lina omamanya okuna omahala mpoka ga yoolokathana okuna wo mpoka puna evi lyina omawe omashona opuna mpoka evi lyina oondundu nenge lyina omamanya opuna eo mpoka evi lyi lipo lya li kumwe ano lya kwatathana nenge eo mpoka evi hali kala lyina omeya itaa ga pwine ngaashi komafuta.

Uuna omvula ya loko ohayi etitha iimeno oyindji yi mene okuza mevi oshoka mevi ohamu kala oonkenya odhindji dhilimo dha tegelela oku tilwa omeya opo dhi mene.

Moshilongo omuna omambakumbaku nenge aantu mboka haya tete omwiidhi. Ohagu tetwa natango komashina gu ninge omushona go gu vule okuvundakanithwa noshimongwa gu vule okupewa iinamwenyo uuna kakuna omuloka omvula ndjoka.

Aantu oyena omahala ngoka haya kunu iikunomwa yawo nenge iimeno yawo, mbyoka haya hala oku meneka noha yega longekidha opo ga kale gena uuhoho nawa nomeya gagwana, opo iimeno yawo yi mene nawa.